Imikhuhlane eminengi ebangelwa ligcikwane iyande ukungalapheki kuqakathekile ukuba abantu baze imikhuhlane eyenzwa ngamagcikwane, amagcikwane ayelapheki njalo ayanda kakhulu emzimbeni ngesikhathi esincane.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela ngendlela eqondileyo ukuze bengaphangisi ukuthatha imikhuhlane ememethekayo ngaleso sikhathi

Omama abanengi bangamagwala bayesaba ukuhlaba amajekiseni kuqakathekile ukuba beqinisele ukuze bahlatshwe lokhu kuyabaphathisa ngoba bazasila kulokhu abagula kukho

Ma ungezwa kahle uhambe esibhedlela kunengi abangafika bekwenza khona bengakuhlola kwesinye isikhathi bayakubhalela amaphilizi kwesinye isikhathi bayakubhalela umuthi kwesinye isikhathi njalo uyahlatshwa amajekiseni.

Isikhathi se-Covid-19 besinzima kakhulu ebantwini abezempilakahle, bekumele begqoke impahla zokuzivikela ukuze lowumkhuhlane ungangeni kibo.

Ukuba ngumzali yinto enzima kakhulu. Uyabathola abazali sebethwele nzima ezibhedlela lapho abantwana kumele behlatshwe amajekiseni. Kuqakathekile ukuba lesibindi ma ungumzali.

Ngomnyaka ka 2019 ,kwakungumnyaka onzima kakhulu .Abantu abangeke bawukhohlwa ,ngoba kwakulesifo esaqeda izihlobo zethu ezinengi .Isifo lesi sasibizwa kuthiwa Yi COVID 19.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle begqoke impahle bezivikele ikakhulu nxa behlola abantu abahlaselwe yimikhuhlane efana lekhovidi nayintini ethelelwana masinya.

imikhuhlane efana lecovid 19 iqede abantu kakhulu ngomnyaka 2019 ngakho ke abeze mpilakahle babekhuthazwa kanye labantu bonke uma begqoke impahla zokuzivikela.

Ngesikhathi sika 2019 kwaba lomkhuhlane owaqeda abantu emazweni wonke. Umkhuhlane lo wawuthiwa yi Covid-19.Wamemetheka lowo mkhuhlane waqeda abantu abanengi batshona.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokumemetheka kwemikhuhlane ethile ngakho kuqakathekile ukuba abantu babelolwazi ngemikhuhlane ehluphayo njalo eyabe isigcwele esigabeni sabo.

Ngdsikhathi se covid 19 kwakuqakathekile ukuthi abantu behambe beyebona abazempilakahle ukuze behlolwe ukuthi abalalo yini lelo gcikwane ngoba lelo cikwane lali thwalise nzima abantu njalo lali bulala

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bexoxisane labantu abagulayo ukuze abantu laba bethole ithemba njalo befunde ngokujulileyo ngemkhuhlane ebahlaselayo.

Abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu kuqakhathekile ukuba abazali babo behlalahlale bebahambise esibhedlela ukuze bethole imithi eyokuvikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle begqoke impahla zokuzivikela ikakhulu nxa besebenza esibhedlela ukuze bengahlaselwa ngumkhuhlane.

Abezempilakahle babona kufanele ukuba bebhode behambe befundisa abantu ukuze bengafinyelelwa ngumkhuhlane we COVID-19. Babebafundisa indlela yokuzivikela Kanye lendlela yokuziphatha ngayo.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle begqoke impahla ezibavikelayo ikakhulu nxa bekhangelane lemkhuhlane yobhubhane yamagcikwane

Kulomkhuhlane owawumamathekile wagcwala ilizwe lonke obe ubulala abantu abanengi umkhuhlane we COVID 19 bekuqakathekile ukuthi abantu bezinakekele njalo bevale ubuso ngamadende

kuqakathekile ukuba abazali bonke abalabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu behambe ezibhedlela ukuze bethole imithi yokuvikela imikhuhlane lokhu kuzabayenza bephile kuhle

Ngenxa yokumemetheka komkhuhlane abezempilakahle babone kufanele ukuba bebhode behambe befundisa abantu indlela eqondileyo yokugeza izandla nxa bengasebenzisa isambuzi.

Odokotela labomongikazi baqakathekile kakhulu empilweni zabantu ngoba impilo zabantu ziphethwe yini yibo abancedisa abantu ukuze bethole ukusila lapho begula.

Omama bonke bayakhuthazwa ukuba behambe ezibhedlela labantwana babo ukuze beyehlolwa njalo bethole amajekiseni abo ngendlela eqondileyo ezibhedlela.

I covid 19 iqede abantu abanengi kakhulu. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuzinakekela kanye lokuzivikela ukuze umkhuhlane ungamamatheki njalo ungaqedi abantu kakhulu

Amanzi ayimpilo kuqakathekile ukuba abantu bewalondoloze ngakho ke abantwana besikolo bayafundiswa ngababalisa ukuba bewaphathe kahle njalo bewanathe ehlanzekile.

Amanzi ayimpilo kuqakathekile ukubana abantu bewangcine kahle njalo abazali bayakhuthwa ukuthi bekhangele abanthwana bengadlalisi amanzi ngoba lokhu kuyayenza ukuthi amanzi acine esephelile

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bahlangane beliqembu bethole imfundo ukuze befundise abantu leyomfundo iyabaphathisa ukuze bebelolwazi olujulileyo.

Amanzi ayimpilo amanzi aqakathekile kuqakathekile ukuthi abantu benathe amanzi ahlenzekileyo ngakhoke abantu kabagcina kuhle amanzi ukuze engapheli.

Ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulezinsuku abantu sebethatha amanzi ezibholaneni kuqakathekile ukuba lapho esifakela khona amanzi kube yindawo ehlanzekileyo

Abazali bayakhuthazwa ukuba bahambise abantwana abancane ezibhedlela ukuze behlolwe ngabezempilakahle njalo bethole amajekiseni abo ngesikhathi esiqondileyo.

Ma ungezwa kakhe emzimbeni uyahamba esibhedlela loba ekilinikika ungakabonwa ngudokotela kuqakathekile ukuba omongikazi bekhangele ukuba iBP yakho ayikhwelanga yimpi

Kuqakathekile ukuba abantu esigabeni bathole amanzi ahlanzekileyo njalo nxa benatha amanzi benathe amanzi ahlanzekileyo lokhu kuyaphathisa kakhulu ukuvikela imikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuba omama bayenze amaqembu abo. Kulawo maqembu behlangane bexoxe ngezinto ezibahluphayo emzini yabo, kanye lendlela zokuzilungisa lezo zinto

Kuqakathekile ukuthi ma abantwana bengezwa kuhle behanjiswe ezibhedlela njalo ma befika le bathole imfundiso ejulileyo ngalokho abayabe bezakwenza ebantwaneni ikakhulu imithi abazathi beyithole.

kuqakathekile ukuba abazempilakahle bevakatshele abantu abasemakhaya benze imhlangano bebafundise ngezempilakahle kanye lokuvikela kwemikhuhlane

Umkhuhlane wamadlala ubuhlungu kakhulu. Kuqakathekile ukuba umuntu azinakekele njalo akhangele izinto ezenza lowomkhuhlane. Kuqakathekile njalo ukuba ma usizwa angani awuzwa kahle ugijime uye esibhedlela.

kuqakathekile ukubana abazali abatsha bahambe beyefika kwabezempilakahle ukuze befundiswe ngokunakekela kanye langokuphatha usane

Kuqakathekile ufundisa abantwana ngokuhlanzeka ikakhulu nxa bevela sebenzisa izambuzi kumbe befuna ukuya kudla ukudla kwabo. Kuqakathekile ukuba begeze izandla zabo zihlanzeke.

Abezempilakahle bayakhuthaza abazali bonke abalabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu ukuthi behambe ezibhedlela kumbe emakilinika beye thontiselwa.

Amanzi ayahlupha kulezinsuku ezigabeni kanye lasemadolobheni. Ngaleso sizatho uhulumende ubone kufanele ngempela ukuba abantu bethole izibholane, ngakho wafaka izibholane ukuze abantu bethole amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilakahle bade ukwenza imihlangano befundisana njalo bexwayisana ngemikhuhlane eyabe imemethekile kulelo lizwe ukuze ingabulali abantu beyenelise ukuyivikela.

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imihlangano benxuse bonke abantwana abasakhulayo ukuze bebafundise ngempilakahle kanye lendlela yokuziphatha ukuze bephile kuhle empilweni zabo.

Abezempilakahle babone kufanele ukuba bebhode befundise abantu ngendlela yokuphila okwenza ukuthi bengabi lokuncindezeleka empilweni yabo. Lokho kwenza ukuthi abantu bengahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo.

Kuqakathekile ukuba abantu behlale behleka njalo bejabulile ngesikhathi sonke abezempilakahle bayaba khuthaza abantu ukuthi behlale behleka njalo bejabulile ngoba lokhu kunikeza impilo ende.

Kuqakathekile ukuba umuntu engahlali yedwa okwesikhathi eside, ikakhulu ma ekhangelane lodubo oluthile. Lokhu kwenza umuntu ecine esiba lomkhuhlane wengqondo oyiwo ozomphambanisa impilo yakhe yonke.

Kuqakathekile ukuba abantu nxa bedlula entweni ezithile bedinga umuntu wokuxoxisana laye ukuze lolohlupho luyehle ngoba ma kukanganjalo umuntu ucina esehlutshwa ngumkhuhlane wengqondo

Abempilakahle bayakhuthaza abantu ukuba bengahlalahlala bethande ukuzijabulisa lokho kuyaphathisa ngoba kuyenza igqondo iphumule njalo abantu bengahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo.

Kuvamile ukutholakala abantwana abancane bedlala phansi esibhedlela. Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise abazali ukuba kunengi imkhuhlane abantwana abangayithola nxa bedlalela phansi. Kusosonke isikhathi njalo, kumele bebakhuthaze ukuba bebathwale bengabayekeli bedlala phansi.

Kuqakathekile ukuba nxa ungumuntu uncindezekile empilweni uvakatshele abantu bezempilakahle ngoba ungakwanisa ukuthola umuntu wokuxoxa laye ukuncidezeleka kuyayehla.

Kulezinsuku ezibhedlela akugcwali, abantu balutshwane abahambayo esibhedlela. Lokhu kutshengisa ukuba abantu abanengi baphilile kulezinsuku abasagulaguli njengakudala

Kuqakathekile ukuba ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile. Abazempilakahle bayafundisa njalo abantu abafika kulendawo ukuba beyigcine ihlanzekile ukuze kungabi lomkhuhlane ozathelelwana.

Ezibhedlela lasemaklinika uyathola kulamabhakane atshengisa indlela lapho ohamba khona ukuze nxa udinga indawo ethile ungalahleki. Kuqakathekile ukuba abantu bebale lawo mabhakane.

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela kube lemibheda elaliswa khona abantu abangezwa kuhle. Leyo mbheda kuqakathekile ukubana ihlale ihlanzekile ngasosonke isikhathi.

Kuqakathekile ukuba umuntu nxa engezwa kahle emzimbeni, ahambe esibhedlela ukuze ayethola usizo khona.

Kuqakathekile ukubanxakulomuntu ongezwakahle endlini lingamhlalisi endlini limhambise ezibhedlela lapha azathola khona imithi ezamncedisa ukuba asile masinya

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bayafundiswa ngendlela ezinengi zokulapha abantu kanye lemithi encedisa abantu ukuze besile lokhu kwenziwa ezikolweni lapho okufundiswa khona ukuba ngudokotela.

Omongikazi labodokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile njalo bezinakekele ukuze bengabambi imikhuhlane eminengi njalo bengatheleli abanye imikhuhlane yonaleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bebelolwazi ngendlela yokuziphatha lendlela yokuphila ngakho ke abezempilakahle babone kufanele ukuba beyenze amabhuku ukuze abantu bebale bebelolwazi lokuziphatha kanye lempilakahle

Kulegcikwane eselimemethekile abalithi yiMonkey pox, lelo gcikwane liyabulala. Kuqakathekile ukuba abantu behambe ezibhedlela beyehlolwa ngabezempilakahle ukuba abalalo lelo gcikwane.

Uhulumende ufake uhlelo oluncedisa abasakhulayo abangamankazana ukuze beyekele ukukhipha izisu. Ulufakile lolohlelo ngoba enanzelele ukuba abantwana abangamankazana abanengi bayafa ngenxa yokukhipha izisu.

Umkhuhlane weCOVID19, uqede abantu abanengi elizweni lakithi, bekuqakathekile ukuthi abantu behambe ezibhedlela loba emakilinika ukuze benelise ukuhlatshwa amajekiseni okuvikela lowu umkhuhlane

Abezempilakahle kanye besebenzisana lohulumende babone kufanele ukuba benzed umhlangano bazise abantu ngegcikwane eselimamathekile enjalo eliqeda abantu.

Minyaka yonke ngenyanga kamfumfu, kulohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuze behambe beyohlolwa ngabezempilakahle. Bahlolwa umkhuhlane womdlavuza ukuze bethole ukuncediswa.

Abazemphilakahle, kumele benekekele izigulani ngendlela eqondileyo. Ikakhulu laba abalalisiweyo esibhedlela. Kuqakathekile ukubana befake amalembu okuvala nxa bebahlola.

Kuqakathekile ukuba abantwana bekhethe umsebenzi abawufisayo ukuwenza bengakhula. Abanye bayahamba eyunivesithi yokufundela ukuba ngodokotela ukuze kusasa bayenelise ukuncedisa umphakathi.

abantu abagulayo abangezwa kahle emzimbeni njalo abangenelisiyo ukuhamba bayalaliswa esibhedlela ,esibhedlela kulesikhathi sokuvakatsha usiyabona laba abalalisiweyo

Ezibhedlela kulesikhathi sokuba abantu bevakatshela abantu babo abagulayo. Lokho kuqakathekile kakhulu ngoba kuzayenza bencedakale ekutholeni izinto abangalazo.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu empilweni. Ziqakathekile ngoba zisinikeza impilo. Abantu nxa bengezwa kuhle emzimbeni, bayahamba esibhedlela ukuze babaphe amaphilisi lemithi ezabenza basile masinya.

Uhulumende wakhile izibhedlela ezinengi kanye lamaklinika ukuze abantu bethole usizo masinya. Ukwakhe kwabakunengi endaweni ezitshiyeneyo ukuze abantu belapheke masinya.

Kuqakathekile ukuba izibhedlela kanye lamakilinika kuhlale kuhlanzekile. Lokhu kwenza ukuba izigulane zingafika zingathathi eminye imikhuhlane ezaphinda ihluphe futhi emzimbeni yabo.

Kuqathekile ukuba abezemfundo bafundise abantu ngendlela yokuziphatha kanye lendlela yokugcina imizimba yabo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane eminengi , lokhu kuqakathekile kakhulu emuntwini

Abantu abanengi bangakhula baba lohlupho lwamehlo kuqakathekile ukuthi bavakatshe bayancediswa, bahlolwe bebesebethola uncedo.

Kulezi insuku kulomkhuhlane obuyileyo. Uthola esibhedlela kugcwele abantu bemelele ukwelapha. Kuqakathekile ukuba abezempilakahle befundise abantu ngemikhuhlane eyabe igcwele ngesikhathi sakhona.

Izibhedlela lamakilinika amanengi abhaliwe ngaphandle lokhu kuyancedisa abantu ukuba nxa bedinga isibhedlela behle bezibalele phandle okubhaliweyo.

Kuqakathekile ukuba abantu abadala abangezwa kahle emzimbeni behambe beyebona abezempilakahle ukuze bephiwe imithi eqondileyo ezabayenza bezwe kahle emzimbeni yabo futhi.

Ma ungezwa kahle emzimbeni uhambe esibhedlela, abazemphilakahle bayakukhangela ngemitshina, ikakhulu labo abahlutshwa yizifuba, bayakhangela ngemitshina ukuthi yikuyina okuhluphayo emzimbeni yabo ukuze bathole okuzaba ncedisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu behambe emakilinika kumbe ezibhedlela ukuze beyethola uncedo nxa bengezwa kahle emzimbeni. Bengahlala endlini abasoke bencediswe yikho befanele ukuthi behambe beyezibhedlela kumbe emakilinika

ezibhedlela ezinengi kuyakhiwe kwaba lezitulo ezinengi zokuba abantu bengafika beyenelise ukuhlala phandle lokhu kuncedisa ukubana umuntu ma engezwa kahle emzimbeni akwanise ukuba aphumule aze athole uncedo lolu aludingayo

Abezempilakahle bayabonisana ngokuqakatheka kokufundisa abantu mayelana ngokuhlanzeka. Okuyikho okubangela imikhuhlane, esimamathekile kulezi insuku.

Izibhedlela ezinengi zisebenzisana labantu bamafamasi ngakhoke kuqakathekile ukuba umuntu engabhalelwa incwadi ngudokotela ahambe layo efamasi ukuze ayethola umuthi awudingayo.

Izibhedlela ziqakathekile ebantwini yizo ezinika abantu impilo ngakho ke kuqakathekile ukuba abantu bezingcine kahle njalo beziphathe kahle zihlanzekile.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle abasebenza emapharmacy bebale njalo betshele abantu ngemithi ababanika yona ngendlela ejulileyo ukuze bengaphambanisi ukunatha leyo mithi

Kuqakathekile ukuba izisebenzi zesibhedlela zigcine isibhendlela sihlanze kile ukuze imikhuhlane ingamamatheki loba abantu befika bengezwa kahle bayenelisa ukufika behlale endaweni ehlanzekileyo

Abezempilakahle kulezinsuku abathwali nzima nxa befuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yikwini bayasebenzisa imitshina yabo bekhangela ukuba yikwini okuhluphayo emuntwini.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle nxa behlola abantu esibhedlela begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengathathi imikhuhlane esuka ebantwini ababahlolayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abangezwakahle emzimbeni bexoxisane labezempikahle ukuze belwise lowo mkhuhlane obahlaseleyo bebekwazi indlela eqondileyo yokuziphatha ngayo.

Kuqakathekile ukuba omongikazi nxa bezathatha igazi kumbe kulento akumele beyihlole esigulaneni begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengathathi imikhuhlane eminengi ethelelwana ngegazi

Abezempilakahle umsebenzi wabo sewabalula kulezinsuku ngoba seku lemitshina eminengi abayisebenzisayo ukuhlola abantu abangezwa kahle. Ngakho ke kuqakathekile ukuba umuntu ma engezwa kahle ahambe esibhedlela ayebona abezempilakahle.

Umsebenzi wabodoketela ususiba lula kakhulu ngoba imitshina le eminengi esigcwele ezibhedlela iyabaphathisa kakhulu ekusebenzeni kwabo, lokho kwenza umsebenzi wabo ubelula.

kuqakathekile ukuba abantu abangezwa kahle ikakhulu ababulawa ngamehlo behambe kwabezempilakahle ukuze bayehlolwa amehlo baphiwe usizo abaludingayo

Kulezi nsuku kulomtshina ofaka umuthi oncedisa abantu ababulawa yisifuba, uyabancedisa ukuba lapha abahamba khona bayakwanisa ukuzincedisa ngomuthi lowo nxa bengezwa kahle.

Abesifane abanengi bangakula, bayande ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi njalo eyehlukeneyo. Kuqakethekile ukuba behambe beyebona abezempilakahle ukuze behlale behlolwa ukuba akula mikhuhlane ebasaselayo.

abantu abangezwakahle emzimbeni bande ukuhamba beyobona odokotela lapho odokotela bafike bebakhangele besebenzisa imitshina yabo ukuze bebone ukuba lowo muntu uzwani emzimbeni wakhe

Odokotela labomongikazi basebenza ngokuzikhandla langokunanzelela ikakhulu nxa behlinza umuntu kulemitshina abayisebenzisayo ukuze umsebenzi wabo uvezeke kahle

Kuqakathekile ukuba nxa ungezwa kahle emzimbeni wakho uyobona abezempilakahle kumbe odokotela ukuze bekunikeze imithi ezakuphathisa.

umsebenzi wokuba ngumongikazi kumbe ukubangu dokotela kulobungozi kakhulu ngakhoke kuqhakathekile abomongikazi odokotela begqoke izigqoko zokuzivikela

Labo abakhangela igazi nxa behlola okuthile basebenzisa imitshina ethize ukuze bebone lokho abakudingayo, kuqakathekile ukuthi bayisebenzise ngendlela eqondileyo.

Imikhuhlane eminengi iyande ukucatsha egazini ngakho ke kuqakathekile ukuba abezempilakahle bethathe igazi emuntwini bahambe beyelihlola leyo mkhuhlane

Kuqakathekile ukuba odokotela befundise laba abafundela ukuba ngodokotela ngemitshina esetshenziswayo ekuhloleni kwabantu. Kumele bebekwazi ukuba isetshenziswa kanjani njalo ngeyani.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bayabatshengisa imitshina eminengi, etshiyeneyo ephathisa abantu, elapha abantu. Lokhu kwenzelwa ukuthi babe lolwazi ngayo.

Umsebenzi wabodokotela ubalula ngalezinsuku ngoba kulemitshina ebonisa ingaphakathi yomuntu ukuze babone lapho okonakale khona njalo lendlela yokut bebancedise ngayo ibalula

kuqakathekile ukuba abezempilakahle nxa bethethe igazi lomuntu befuna ukuyalihlola belibeke endaweni eqondileyo ukuze lingawonakali nxa besiyalihlola

ngensuku zalamuhla kulula ukuba abezempilakahle behlole ukuthi umuntu uhlutshwa yini emzimbeni bayasebenzisa imchamo besebenzise njalo legazi ukuze behlole okuyikho okuhluphayo emzimbeni

Kulemitshina esetshenziswa ngabezempilakahle. Leyo mitshina basebenzisa ukuhlola amehlo. Laba abangaboni kahle, labalenkinga ngamehlo, kuqakathekile ukuba bavakatshele abezempilakahle ukuze bethole uncedo.

Kulezinsuku ezibhedlela sokwaphucuka, sokugcwele imitshina etshiyeneyo eyiyo ehlolayo nxa umuntu elimele ngaphakathi kumbe ulokunye okuhluphayo, bayamfaka emtshineni ukuze bebone ukuba yikwiyini okuhluphayo emzimbeni wakhe.

Kulezi insuku kulemitshina eminengi njalo eyehlukeneyo esetshenziswa ukubona imikhuhlane eyehlukeneyo. Kuqakathekile ukuba ma ungazizwa kahle uhambe kwabezempilakahle ukuze behlole bebone ukuba kuyini okukuphetheyo.

Nxa abantu bengezwa kahle bayathathwa igazi kumbe umchemo besekuhanjiswa emitshineni. Kulemitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuze bebone ukuba umuntu uhlutshwa yikuyini

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuba abantu benakekele amehlo abo njalo nxa bengawazwa kahle bebuye ezibhedlela ukuze bethole ukuhlolwa. Kulezi insuku kulemitshina ehlola amehlo.

Ezibhedlela kulabantu abagulayo kakhulu, labo bantu uyabathola sebefakwe imitshina emizimbeni wabo eyiyo ebancedisa ukuthi be phefumula lokho kuyabayenza bephefumule ngcono.

Namuhla kuzindaba zesiNdebele bebekhuthaza omama bonke abalabantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwemihlanu ukuba bahambise abantwana esibhedlela ukuze beyohlwatshwa ijekiseni.

Ezibhedlela uyathola omama abasanda kubeletha bejabule kakhulu. Lokhu kwenziwa yikuba bayabe sebedlule ebunzimeni obukhulu beyamukela umntwana omutsha.

Kuqakathekile ukuba abazempilakahle bakhangele ngokunanzelela abantu abagulayo ikakhulu laba abalalisiweyo ezibhedlela. Kumele lapha abahlala khona kuhlale kuhlanzekile.

Ezibhedlela baya nikeza ukudla ebantwaneni ikakhulu laba abaswela ukudla .Bayaxwayisa abazali laba abala bantwana abancane ukuba behambe ezibhedlela ukuze bekwanise ukuthi benikezwe ukudla okuzancedisa abantwana .

Emaphandleni kulabantwana abaswekayo ukudla uthola lomzimba yabo izacile uhulumende wakubonakufanele ukubaaphe abezempilakahle ukudla ukuze bencedise labo bantwana

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle behlale behlanzekile njalo bebukeka kuzo zonke izikhathi lokhu kuncedisa ukuba ma befundisa abantu ukuhlanzeka bekubonele kibo

Abantu abanengi bahlutshwa ngamehlo kuqakathekile ukuba behambe ezibhedlela ukuze kweneliswe ukufakwa emitshineni ukuthi bekhangele okuyikho okuhluphayo emehlweni abo.

Kuqakathekile ukuthi isikolo lesikolo sibe lebhokisi elezempilakahle. Ibhokisi lelo liyabe lilemithi esizayo Uma kuthe kwavela ingozi esikolweni.

Odokotela kulezi insuku abasathwali nzimai insuku uma besenza umisebenzi wabo, ngoba kulemitshina ebancedisayo. Ebayenza benze umisebenzi wabo ubelula.

Kulemitshina esetshenziswa ngodokotela ekhangela izifo ezehlukeneyo. Ikhona ekhangela ikhanda, lapho umuntu elimele engozini ethile bayamkhangela bebone ukuba akalimalanga yini ekhanda.

Ezibhedlela kusikhathi esinengi uyathola kulamabhakane atshengisa izinto ezehlukeneyo. Kuqakathekile ukuba abantu bebale amabhakani aduzane labo ukuze bethole ulwazi ngawo.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebe lezinto ezaneleyo ezokuzivikela kanye lezokusebenzisa esibhedlela. Lokho kuyancedisa ukuba umsebenzi wabo bewenze lula.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Leyo mtshina iyancedisa kakhulu njalo iyasebenza izinto ezehlukeneyo. Ikhona imtshina ekhangela igazi, ikhona imtshina ekhangela ikhanda lomuntu.

esibhedlela kulendawo lapho okugcinwa khona abantu abagula kakhulu indawo le ilemitshina eminengi kakhulu leyo mtshina iyancedisa ukuze abantu baphefumule kuhle

Kulemitshina eminengi encedisa odokotela ukuhlola amehlo abantu. Kuqakathekile ukuba abantu benghlalahlala bevakatshele odokotela ukuze behlolwe amehlo abo.

Minengi imitshina esetshenziswayo esibhedlela, kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebeyazi leyomtshina lokuba isebenza njani ukuze beyisebenzise ngendlela eqondileyo kuso sonke isikhathi

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebelolwazi lokusebenzisa kwemitshina etshiyeneyo. Imitshina leyo eyiyo abahlola ngayo izigulane, kuqakathekile ukuba bebekwazi ukuyisebenzisa.

Ukunakekela amazinyo yinto eqakatheke kakhulu. Kumele abantu befunde indlela yokuwaphatha ngawo njalo bengadli izinto eziwayenza ebole kuqakathekile njalo ukuba nxa izinyo libuhlungu uhambe uyebona abezempilakahle

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukukhangela ukuba abantu babulawa yini lokunye okuhluphayo emzimbeni iqakathekile kakhulu njalo iyenza umsebenzi wabo dokotela ubelula.

Kulomtshina okhangela izibungwana ezincane esingeke sizibone ngamehlo. Kuqakathekile ukubana ezibhedlela bewusebenzise ukuze bebone igcikwane eliyabe lihlupha endaweni ethize.

Ezibhedlela lasemakilinika sokulemitshina eyabe itholakala phakathi. Imitshina leyi ilusizo kakhulu ekulapheni abantu ngakho ke kuqakathekile ukuba abezempilakahle beyigcine kuhle.

Esikhathini esinengi ma ungezwa kahle odokotela kumbe omongikazi bade ukusebenzisa umtshina bekhangela indlela umuntu ophefumula ngayo beqenda lapho bayabhala phansi abakutholileyo

imsebenzi wabo dokotela sowaba lula kulezinsuku ngoba kulemitshina abayisebenzisayo ebencedisa ukuze bebone ukuthi umuntu uhlutshwa yini emzimbeni leyo mitshia iyabaphathisa kakhulu

Abantu abangezwa kahle emzimbeni bayande ukubuya ezibhedlela kumbe emakilika. Nxa bangafika lapho, omungikazi baqala ngokubakangela ukuba imizimba yabo ayitshisi.

Abezemphilakahle kulezi insuku, bayabhoda lezikolo, bedinga abafundi abelesifiso sokunikela igazi layo ukuze liphathise abantu abagulayo ezibhadlela.

Izibhedlela zilusizo kakhulu, lapho abantu bengezwa kahle bayakhona ukuba nikeza indawo yokubana balalise ukuze belatshwe ngokupheleleyo ngakho kufanele bezilomdoloze kakhulu

Akula sikhathi esinzima njengesikhathi sokuhlinzwa komuntu. Nxa umuntu ehlinzwa odokotela kulemtshina abayisebenzisayo ebancedisa ukuthi bebone lokhu abayabe bekwenza.

Ezibhedlela kulemitshina eyehlukeneyo ehlola izifo ezehlukeneyo abezempilakahle bayakwazi ukusebenzisa leyo mtshina kuqakathekile ukuthi bayisebenzise kuso sobke iskhathi ukuze bebekwazi umuntu uphethwe yini

Kudala odokotela bamazinyo babebhoda ngezikolo befundisa abantwana indlela yokuphatha ngayo amazinyo lokudla okungamelanga bekudle okuyikho okubolisa amazinyo

Kulezi insuku esibhedlela abantu bayathola usizo kakhulu nxa begula. Kulemitshina encedisayo ukuze bethole usizo.

Kuqakathekile ukuba umuntu ma engezwakahle engathathi loba yiwaphi amaphilisi anathe, kodwa ahambe kubodokotela ukuze bambhalele phansi imithi eyiyo eqondileyo okumele ayinathe.

Imithi yakulezinsuku eminengi iyenziwa ngezihlahla kumbe ngemithi yesintu. Kuqakathekile ukuba abantu beyisebenzise ngoba leyomithi iyabancedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Kulemithi lamaphilisi amanengi ayehlukeneyo njalo ayelapha isifo sezisu kuqakathekile ukuba umuntu ma isisu sakhe sibuhlungu athole ukulapheka masinya ukuze lokhu kungamhluphi kakhulu.

Kulezi insuku kulemihlobo eminengi yamaphilisi njalo elapha ezifo ezitshiyeneyo kuqakathekile njalo ukuthi abantu nxa bewanatha bebekwazi ukuthi banatha angakanani njalo banatha ngasiphi isikhathi

Kuqakathile ukuthi abantu bengaphiwa amaphilisi bewabale bezwisise ukuze bebekwazi ukuba bathatha amaphilisi amangaki ngelanga njalo ngasiphi isikhathi abathatha ngawo amaphilisi

Kumele abantu babelolwazi oluqondileyo ngamaphilizi abawanathayo, akhona amaphilizi abantu okumele bewanatha nxa besizwa inhlungu kuphela kuzoba lamaphilizi okumele bewanathe beze bewaqeda.

Sokuyisikhathi somqando kuqakathekile ukuthi abantu behlale belomuthi wokukhwehlela endlini ngoba ngalesi isikhathi inengi labantu lande ukuhlaselwa ngumkhuhlane lowu ngakho ke abantu abahambe emaphamacy beyethenga imithi leyi

Kulabanye abantu abathanda ukunatha amaphilisi ngasosonke isikhathi laloba ehlutshwa yinto encane enjengekhanda uyathola esethwele amaphilisi enatha. Amaphilisi kumele siwanathe ngokunanzelela.

Amaphilisi abantu abande ukubhalelwa ngodokotela abathi bengawaphiwa betshelwe ukuba kumele bewanathe beze bewaqede kuqakathekile ukuba abantu belandelele khona lokhu bewanathe beze bewaqede

Amaphilisi ayimpilo ebantwini njalo aqakathekile kakhulu ngakhoke kuqakathekile ukuba abantu bewagcine kahle bengawafaki egcekeni lapho okungafinyelela khona abantwana.

Kuqakathekile ukuba abantu bengahambi ephamacy besiyathenga imithi abangayaziyo kumele nxa uzathenga umuthi ubekwazi ukuthi ulaphani njalo unathwa njani

Amaphilisi alusizo kakhulu. Kujayelekile ukuba ungahamba esibhedlela bayafika bekunike amaphilisi. Kuqakathekile ukuba uwabale ubekwazi ukuthi kumele unathe amangaki.

Imithi yakulezi insuku iqakathekile kakhulu ebantwini ibuya iyimihlobo eyehlukeneyo. Eminye ibuya ingama philisi, eminye ibuya ingama jekiseni, eyinye ibuya ingumuthi. Kuqakathekile ukuba abantu belaphiwe nxa bengezwa kahle.

Abantwana abanengi abenelisi ukuginya amaphilisi ngakho abezempilakahle babona kufanele ukuba bebayenzele imithi, imithi iyancedisa kakhulu ukuze beyinathe besile.

Imithi elapha isikhwehlela minengi kakhulu. Kuqakathekile ukuba umuzi lomuzi uhlale ulawo lowo muthi ukuze bevikelele emikhuhlaneni wesikhwehlela ikakhulu ngesikhathi somqando.

Esikhathini esinengi amaphilisi abanzima ebantwaneni ngakho ke abezempilakahle babona kulula ukuba benze imithi encedisa ukuba abantwana bayinathe kalula.

Abantu abanengi bayathanda ukunakakela imizimba yabo njalo bayadinga amafutha ayiwo azayenza umbala wabo uphume ube muhle.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle begcine imithi ivaliwe .Njalo beyigcine beyifake endaweni eqondileyo. Lokhu kwenza ukuba lowo muthi uhlale njalo usebenza kuhle emizimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukuba abantu bengaphiwa amaphilisi ngabezempilakahle esibhedlela belandelele indlela yokuwanatha eqondileyo, bekhangele lapho okubhalwe khona ukuze bengayekeli ukunatha amaphilisi abo.

Abantu bayakhuthazwa ukuba ngaphambi kokuzebenzisa umuthi kuqakathekile ukuba bebale bezwisise indlela yokuwusebenzisa kanye lezikhathi okumele bewusebenzise ngakhona bengakawusebenzisi.

Ngensuku zalamuhla impilo isilula sekulemithi elapha izinyamazana nxa inyamazana yakho oyingcinaileyo kumbe yinkomo kumbe yimbuzi kumbe yinkukhu nxa kulokunye okusolayo ngayo uyakwanisa ukuhamba uyekudingela imithi.

Nxa uzathatha amaphilisi kuqakathekile ukuba uwabale, uzwisise ukuba kumele uthathe amangaki njalo uzwisise lesikhathi lapho okumele uwathathe khona

Lulomuthi olusizo kakhulu ebantwini. Umuthi lowu uthiwa yi tanzol. Umuthi lowu uyancedisa kakhulu abantu ababa lezibungu zesisu ukuze zibulawe. Kuqakathekile ukuba imizi lemizi ihlale ilawo lumuthi.

abazali nxa bephiwe amaphilisi ngabezempilakahle kuqhakathekile ukuthi bengawafaki ecekeni bewathathe bewa beke khatshana labantwana ngoba abantnwana bayawathatha besithi yi ziwiji

Kuqakathekile ukuba abantu abangezwa kahle bengabhalelwa imithi ngodokotela behambe emafamasi beyothenga imithi leyo njalo bebuze ukuba bangayisebenzisa kanjani.

Imizi eminengi abayenelisi ukunika abantwana ukudla okwakha umzimba, ngakho-ke ezibhedlela abantwana abanengi bayabapha imithi kumbe amaphilisi awe ayoni ukuze beyenelise ukuqinisa amathambo abo.

Kuqakathekile ukuba nxa amehlo akho ebuhlungu kumbe ungaboni kahle uvakatshele abezempilakahle ukuze bekunikeze imithi kumbe amaphilisi azakuncedisa ukuze usile futhi.

Kuqakathkile ukuba umuntu ongezwa kahle emzimbeni angaphiwa amaphilisi ngabezempilakahle ukuba abuze ukuthi amaphilisi lawo uwanatha njani ukuze enganathi adlulise.

Kuqakathekile ukuba abazali nxa bevela esibhedlela bethwele amaphilisi kumbe imithi befike beyibeke kuhle endlini, bengafaki lapho okufikenyelela abantwana ngoba bazathatha bedle besithi yikudla.

I Benylin ngumuthi ophathisayo kakhulu kulabo abaphethwe yisifuba kumbe abakhehlelayo. Ingaba minengi imithi eyabantu abangayinatha kodwa lo obhalwe Benylin ngumuthi ophasisa kakhulu njalo uyayenza abantu besile masinya

Kuqakathekile ukuba umuntu ma engezwa kahle anathe amaphilisi, unganathi amaphilisi loba yiwaphi, hamba esibhedlela kumbe kubodokotela kumbe ema pharmacy uyodinga amaphilisi aqondileyo

Kuqakathekile ukuba umuntu engakanathi umuthi aqale abale azwisise ukuba lowu muthi kumele anathe ongakanani njalo ngasiphi isikhathi.

Abantu abaphethwe ngumkhuhlane wo mvimbano kuqakathekile ukuthi babekwazi imithi yokuthenga njalo bebekwazi ukuthi lowumuthi bazawu sebenzisa njani ukuze besile.

Amaphilisi angaba lusizo kakhulu ebantwini aphinde njalo abe yingozi. Kuqakathekile ukuthi bewabeke kuhle ukuze abantwana bengazithatheli bedle.

Kuqakathekile ukuba abadala emakhaya baphathise abantu abadala emakhaya baphathise ezindlini ngokuba tshengisa indlela eqondileyo yokuba bethathe amaphilisi kumbe imithi abayiphiweyo ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuba abantu bengaphiwa amaphilisi ngabezempilakahle bewabale bezwisise ukuze bebekwazi ukuthi banatha amangaki ngasiphi isikhathi.

Abantwana abanengi bayesaba ukuya esibhedlela nxa bengezwa kahle emzimbeni lokhu kwenziwa yikuba bayabe becabanga ukuthi nxa befika esibhedlela bazafika behlatshwe amajekiseni.

Nxa abantu begula bayathola imithi yesintu kumbe imithi yakulezinsuku. Imithi yakulezinsuku iqalathekile ngoba ibuya incedisa izifo ezihlukeneyo njalo itholakala ingamaphilizi, ijekiseni kumbe umuthi.

Ngensuku zanamhlanje kuqakathekile ukuthi abantu behambe ezibhedlela ukuze behlolwe ngodokotela ukuze bethenge imithi eyiyo efanele ukuthi beyinathe nxa benatha umkhuhlane othile.

Kulabantu abathi bangadla ukudla okuthile kubahlukumeze emzimbeni yabo. Kuqakathekile ukuba umuntu ebekwazi ukudla okungahambelani laye. Njalo abekwazi amaphilizi loba umuthi wokunatha ma engadla lokho kudla.

Omama kujayelekile ukubana bayenze imihlangano. imihlangano le bekhulume ngempilakahle, lkakhulu ngezinto ezihluphayo emizini yabo. Kanye lendlela zokuzincedisa. Kuqakathekile lokhu ukuthi abantu besifazana bekwenze,

Kuqakathekile ukubana ababalisi bafundise abantwana ngokuqakatheka kwempilo kanye lendlela yokuziphatha ngakho ke kungumlandu wabo wonke umbalisi ukuba abantwana bafunde ngendlela eqondileyo.

Kuqakathekile ukuba abesifazana behlale hlale behambe kwabeze mplilakahle ukuze beyo hlolwa umkhuhlane wenvukuzane osuqede abesifazana abanengi.

Kulabantwana ababelethwa isikhathi singakafiki esikhathini esinengi bande ukugcinwa esibhedlela, laba bantwana babafaka phakathi kwemitshina ezayenza ukuba bephefumuke kuhle kuze iskhathi sabo sikwane.

Kulemitshina eminengi esetshenziswayo ezibhedlela ukuncedisa abantu ukuze bethole ukusila ikakhulu laba abagulayo. Lokho kuyaphathisa abezempilakahle ngoba bayabon ukuthi umuntu uhlutshwa yini bengakamlaphi.

Abantwana abancane bayazwisisa kakhulu njalo bayalalela. Kuqakathekile ukuthi abazali babahambise esikolo besese bancinyane ukuze bathole ulwazi olufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakathekile ukuba ma ulosane uhlale hlale uvakatshele esibhedlela kumbe kwabezempilakahle, ukuze bebone ukuba lolo sane luyakhula kahle njalo aluhlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakethekile ukuthi abantwana nxa besiya esikolo basebenzise izambuzi ezihlanzekileyo ,njalo labo bezitshiye zihlanzekile ukuze kungamamatheki umkhuhlane esikolo.

Kungumlandu womuntu wonke kanye loHulumende ukuba abantwana abazelwe begogekile baphathwe kahle njalo bakhuliswa ngendlela eqondileyo bengadlwengulwa

Kungumlandu womzali wonke wokuthi ahambise umntwana esibhedlela ikakhulu laba abangezwa kahle emzimbeni ukuze bethole usizo abaludingayo lemithi abayidingayo

Abazali bayakhuthazwa ukuba bananzelele abantwana abancane ikakhulu laba abakhasayo lapha ababase khona umlilo kumbe abafake khona amanzi atshisayo ngoba kungayenza umonakalo omkhulu.

Kuqakathekile ukuba umzali ahambise umtwana esibhedlela ukuze abezempila kahle bemhlole bebone njalo ukuba umtwana uyakhula kahle

Kuqakathekile ukubana izigulane zibuze omongikazi ngamaphilisi loba ngomuthi abayabe bewuphiwe ukuze bebekwazi indlela eqondileyo yokusebenzisa lawo maphilisi.

Ngokunanzelela ukuba abantu bahlala khatshana lezibhedlela, abezempilakahle bayenelisa ukuthi besondela duzane labantu ukuze benelise ukubafundisa ngokwempilo kanye nokubaphathisa lapho abadinga khona uncedo.

kulenhlangano ebizwa kuthiwa yi WHO inhlangano leyo yinhlangano yabantu bezempilakahle iqakathekile ebantwini ngoba iyabafundisa ngendlela eqondileyo yokuphila kanye lokuzinakekela

Kuqakathekile ukuba abantwana besikolo nxa behambe bayadlala imncintiswano yebhola kube labantu bezempila kahle abayibo abazakhangela laba abalimeleyo ukuze bethole uncedo abaludingayo.

Abezempilakahle bayaku qakathekisa ukugqoka impahla ezibavikelayo ikakhulu nxa bekhangelane lemkhuhlane njalo lapha abasebenza khona bathakazelela ukuba kube yindawo ehlanzekileyo.

Abezempilakahle kumele bananzelele kakhulu nxa bethatha igazi emuntwini. Kumele begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengacini sebethatha umkhuhlane emuntwini ade bethatha kuye igazi.

Abantwana abanengi bayesaba ukuyafika ezibhedlela uthola sebehlaba umkhosi bekhala lapho bebona ama"nurse " lokhu kwenziwa yikuba bayabe becabanga ukuba sebezohlatshwa amajekiseni.

Ngaphambili kokuba abantu bephiwe imithi abezempilakahle bayasebenzisa imitshina yabo ukuhlola bekhangele ukuba umuntu uphefumula njani. Lokho kuyabancedisa ukuba bebone ukuthi umuntu uhlutshwa yini.

Igazi liyimpilo. Kuqakathekile ukuthi abantu bsnikeze igazi labo. Lokho kuyancedisa abezempilakahle ukuthi bamikeze labo abaswelayo igazi, ukuze bathole impilo.

Kuqakathekile ukuba abazali abalabantwana abancane. Befundiswe ngabezempilakahle, indlela yokukhulisa ngayo abantwana kanye lendlela yokuphatha ngayo abantwana. Ukuze abantwana bephile kahle.

Kuqakathekile ukuba abezempikahle okugoqela omongikazi kanye lamadokotela nxa behlola abantu begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengatholi leyo mkhuhlane eyabe ithwele ngabantu.

Icovid 19 kwaba ngumkhuhlane owawudumile njalo owawuhlupha kakhulu yikho abezempilakahle babefundisa abantu ukuthi besebenzise isibulali magcikwane ukuze bathole ukusila.

Abantu abanengi abangezwa kahle emzimbeni, bayahamba ezibhedlela. Nxa benganelisi ukuzenzela ulutho, bayande ukuphiwa imibheda. Bebe behleli esibhedlela ukuze bekhangelwe ngabezempilakahle.

Kulezibhedlela ezigcina abantwana abagogekileyo kulezozibhedlela bakhona abezempila kahle ababafundisa abantwana labo indlela yokuziphatha lokuzincedisa

Baqinisile abadala nxa besithi umuthi wezinyo yikulikhipha ngoba ma ungalikhiphanga liyakuthwalisa nzima ungenelisi lokulala

Uhulumende uyakhuthaza ababalisi ukuba befunde ngokwezempilakahle ukuze bebeluncedo ezikolweni nxa abantwana behlangane lengozi ethile loba bengezwa kahle emzimbeni.

Kuqakathekile ukuba abafundi bebekwazi abafisa ukukwenza bengakhula inengi labo liyathakazela ukusebenza labezempilakahle bayafisa ukuba ngabo mongikazi abanye bafisa ukuba ngabodokotela

Kulabazali abatshona besemsebenzini ngapha belabantwana abancane . Kuqakathekile ukuba bethole uchago emapharmacy olungancedisa ukuze abantwana besale benatha nxa bona besemsebenzini.

Amasela asegcwele yonke indawo kuqakathekile ukuba ema Famasi befake izinto ezingavalela ukuba amasela angene phakathi antshontshe, lokho kuyaphathisa ukulondoloza imithi eyabe ophakathi.

Kuqakathekile ukuba nxa ufuna ukuvakatshela ema famasi, usiyathenga ukuthi kumbe amapilisi ubekwazi, amapilisi owathengayo, lomuthi owathengayo lokuthi kunathwa kanjani.

Emapharmacy bayafaka amaphilisi ngesigaba ngesigaba. Abawahlamganisi wonke. Nxa ubulawa yisisu, kulendawo lapho , othola khona amaphilisi abantu ababulawa yizisu, jealousnxa ubulawa yisisu, kulendawo. lapho ozathola khona amaphilisi akhona.

Kuqakathekile ukuba umuntu ma engezwa kahle emzimbeni njalo engenelisi ukuthi azibambele yedwa esibhedlela abantu bembizele imota ethwala abantu abagulayo ukuze ahambe ayefinyelela esibhedlela kuhle.

Izisebenzi zepharmacy bayazifundisa nsuku zonke, indlela yokubeka ngayo amaphilisi. Ukuze nxa abantu bezethenga. Bangathwali nzima bewadinga. Bayabe bekwazi ukuthi lawomaphilisi ,atholakala ngaphi.

Amakhompiyutha aluncedo kakhulu emafamasi ngoba yonke imininingwana yamaphilisi kanye lemithi etholakala efamasi bayenelisa ukuyibhala kumakhompiyutha ukuze abantu nxa bebuya bezothenga bayakhangela ukuba balawo kumbe abala.

Amapharmacy aluncedo kakhulu ebantwini , amaphilizi agcinwa kahle emapharmacy njalo nxa abantu bethwnga amaphilizi emapharmacy bayabatshela indlela eqondileyo yokusebenzisa lawo maphilizi

Kulezi nsuku kulama famasi amanengi edolobheni ungabhalelwa umuthi ngudokotela uhambe uyewudinga efamasi uwuswele uyakwanisa ukuhamba kweyinye ifamasi uyewuthola

Emafamasi, kulamaphilizi lemithi ehlukeneyo. Lehomithi lamaphilizi kuyalapha izifo ezihlukeneyo. Kuqakathekile ukuba umuntu engathola incwadi kudokotela, ahambe ayewathenga lawo maphilisi.

Emafamasi kuyatholakala imithi yonke edingakalayo bengakubhalela umuthi ngodokotela kumbe ngomongikazi kuqakathekile ukuthi uhambe efamasi uyethola lowo muthi owubhalelweyo.

abantu abanengi bayavakatshela kakhulu eafamasi ngoba amafamasi aluncedo kibo yiwo asipha impilo sithola amaphilisi kanye lemithi ukuze sisile kukho konke ubuhlungu esiyabe sikuzwa

Ipharmacy okuthiwa yilsonga etholakala edolobheni. Iyanceda kakhulu ngoba uyawathola wonke anaphilisi oyabe uwabhalelwe ngabezempilakahle. Kuqakathekike ukuthi abantu babeyazi.

Amasela ayesehluphe kakhulu e"pharmacy" yeduzane lakithi amapholisa abakhuthaza ukuba kabafake insimbi emawindini ukuze bavale amasela enganelisi ukungena.

Emapharmacy kuyatholakala uchago lwabantwana abancane, lokhu kuyasiza abazali abasebenzayo ukuba abantwana babo bangasweli ukudla nxa bona besemsebenzini.

Edolobheni lakoBulawyo sokugcwele ama pharmacy amanengi. Abantu bayabhoda bekhangela intengo zemithi abayidingayo, besebekhetha lapha abafuna ukuthenga khona okuyabe kulentengo engaphansi

Kulezi izinsuku zinengi indawo lapho ongathola khona amafamasi kuqakathekile ukuba umuntu manye engezwa kahle ahambe esibhedlela abhalwele umuthi ebese hamba efamasi ukuyawu thenga

Emafamasi kuyatholakala imithi eminengi kakhulu njalo eyehlukeneyo. Kwesinye isikhathi ma ungezwa kahle awudingi ukuthi uhambe esibhedlela, uyahamba efamasi, befike bekuthengisele umuthi owudingayo.

Kuqakathekile ukuthi ma ungezwa kahle uhambe esibhedlela ukuze udokotela akubhalele imithi ezakwenza uthole ukusila. Leyo mithi inengi layo siyahamba siyoyidinga emafamasi kulapho ongenelisa khona ukuze uyithole.

kuqakathekile ukuba umuntu ma engezwa kahle emzimbeni ahambe esibhedlela ayebona abezempilakahle ukuze bembhalele imithi eqondileyo okufanele ahambe eyeyidinga e phamarcy ukuze athole ukusila

Abantu abanengi bande ukuhamba ema pharmacy besiyadinga imithi kumbe amaphilisi kwande ukufunakala incwadi esuka kudokotela ukuze benelise ukusiza

Kuqakathekile ukuba abafundi bebekwazi ngama yunivesithi afundisa ngezempilakahle. Lokhu kuyabaphathisa ekukhetheni kwabo lapha abafuna ukuyafundela khona okwezempilakahle.

Ama"pharmacy " aluncedo kakhulu ebantwini. Yonke imithi abantu abayidingayo bayayithola khonalapho. Okufunakalayo yincwadi yakho evela kudokotela.

Kulezi insuku emapharmacy sebaphucuka kakhulu .Sebekwazi ukusebenzisa amacomputer .Ama computer ayabancedisa ukugcina ulwazi olunengi ngomuntu othengayo kuleyo pharmacy .

amaphilisi amanengi athengwa emaphamarcy ayande ukuba lephepha emuva elibhalwa indlela yokuwasebenzisa lesikhathi sokuwasebenzisa lokhu kwenza ukuthi abantu bewanathe ngendlela eqondileyo

Kuqakathekile ukuba ma ungezwa kahle emzimbeni, uhambe uyefika kwabezempilakahle ukuze bekuhlole, njalo bekubhalele imithi okumele uyinathe. Imithi eminengi siyande ukuyithola emafamasi.

imithi yesikhiwa iqakathekile kakhulu njalo iyaphathisa abantu lapha bengezwa kahle kuqakathekile ukuba abantu behambe beyeyithenga leyo mithi ema phamarcy

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe njalo bebekwazi ukuba imithi ethile inathwa kanjani ngakho ke bengavakatshela emafamasi kumele betshelwe ukuthi banatha njani imithi abayabe beyithengile

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe kulezinsuku sokutholakala amabhakane atshengisa indawo ezitshiyeneyo. Nxa ufuna ukuya esibhedlela kumbe ufuna uncedo kweyinye indawo uzathola kulebhakane elikutshengisa ukuthi uhamba njani.

Izibhedlela ezinengi zilempompi zokugeza izandla njalo bayafaka lamabhakane atshengisa indlela eqondileyo yokuthi abantu begeza ngayo izandla zabo kuhle.

kuqakathekile ukuba abafundi behlala hlale befundisana ngendlela zempilakahle lokho kuyabayenza beyenelise ukuzigcina lokuziphathakahle kuqakathekile ukuthi bebekwazi indlela yokuziphatha.

Kuqakathekile ukuthi abantu bebale amabhakani abahlangana nawo ngoba kwezinye indawo kulendawo lapho okungavunyelwa khona ukuba umuntu abheme lokhu kungaba yingozi kuye kumbe kube yingozi kwabanye abantu

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebhode ngesigaba behambe befundisa njalo bekhuthaza abantu ngemikhuhlane esihlaselile kuleyo ndawo kuqakathekile ukuthi abantu bebe lolwazi ngawo.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebhode ngezigaba ngenzigaba befundisa abantu ngendlela yokuziphatha kanye lemikhuhlane esihlasele abantu ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni leyi

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle befundise abazali, bebatshele ngokujulileyo ngendlela abasebenza ngayo, ikakhulu nxa bezangena ezikolo bezohlaba abantwana.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle behlanganise abantu bebakhuthaze njalo bebafundise ngendlela yokuziphatha ukuze imikhuhlani ingagcwali esigabeni. Lokhu kwenza ukuthi abantu behlale behlanzekile njalo beziphathe kuhle.

Ngesuku zanamuhla abantu abanengi babulawa yi BP. Abezempilakahle babone kufanele ukubana bengene kumphakathi bebafundise ngayo Kanye lokuzinakakela ma ule BP.

Nxa uhambe kwabezempilakahle esibhedlela, kuqakathekile ukuba ungakabonwa ngudokotela, omongikazi bekhangele ukuba ibhi phi yakho ayikhwelanga lokuba umzimba wakho awutshisi.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bebhode ngezigaba ngezigaba befundisa abantu ngendlela yokuziphatha kanye lemikhuhlane etshiyeneyo esigcwele, ukuze bekwanisa ukuzivikela kuleyo mikhuhlane.

Kuqakathekile uba ma ungezwa kahle uhambe esibhedlela kumbe uyebona abezempilakahle ukuze bekunikeze umuthi kumbe bekunikeze amaphilizi kumbe njalo bekuhlabe ijekiseni.

Esibhedlela ungabona uphuma uthwele umntwana wakho ma usanda kubeletha uyajabula kakhulu ngoba ayisibo bonke abayenelisa ukuphuma bebathwele abantwana abanye baba lomnyama betshonelwe ngabantwana bebancane.

Kuqakathekile ukuba ababalisi be primary befundise abantwana abangamankazana indlela yokuziphatha ngayo kanye lendlela yokusebenzisa izivitsho nxa besesikhathini.

Kuqakathekile ukubana abantwana abangamankazana ikakhulu laba asebengena esikhathini bafundiswe ngokuhlanzeka langokuziphatha kahle ukuze benelise ukuzigcina nxa sebekuleso sigaba.

Kulezinsuku kulama programs amanengi ancedisa abantwana abaswelayo ikakhulu emakhaya bayanikeza abantwana ngezinto ezifanana lokudla kanye lempahla zokugqoka.

Kuqakathekile ukubana abantu betshengise uthando kuzihlobo zabo ikakhulu nxa bengelane lomkhuhlane bebatshengise uthando okuzabenza labo besile masinyane

Laba abathola ingozi yemigwaqo bacine bengasenelisi ukuzihambela ngenyawo zabo kuqakathekile ukuba bahlalahlale bevakatshele abezempilakahle ukuze bebaphathise ngokwelula inyawo zabo bephinde bezibone sebehamba futhi.

Kuqakathekile ukuba abafundi bafundiswe ngokujulileyo indlela zokuncedisa labo abalimalileyo ikakhulu besenza imincintiswano yabo yebhola

Kuqakathekile ukuba nxa ungumuntu ungavuka ekuseni uzelule umzimba wakho njalo uqede lapho uzivoxavoxe lokho kwenza ukuba umzimba wakho ungahlaselwa yimikhuhlane.

Kulomtshina otshengisa ingaphakathi yomuntu, ikakhulu ma sikhangele amathambo. Lapho umuntu angalimala ithambo, kuqakathekile ukuba ahambeni ayohlolwa ukuze abone ukuthi ithambo lelo lilimele okungakanani.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlalehlale bevoxavoxe imizimba yabo. Lokhu kuyabancedisa ukubana imizimba yabo ingahlaselwa yimikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo.

Abafundi nxa bencintisana imidlalo yenguqu kuqakathekile ukuba kube labezempilakahle eduze ukuze beyenelise ukuncedisa laba abalimeleyo bedlala ibhola.

Odokotela basebenzisa imitshina eyehlukeneyo. Ikhona imitshina abayisebenzisayo lapho bayabe bekhangele bebona ingaphakathi yomuntu. Bebona konke okungalunganga njalo lokuhlupha umuntu.

Kulezinsuku kulabo dokotela abakhangela abantwana abancane nxa abantwana bengezwa kahle kuqakathekile ukuba behanjiswe ezibhedlela beyokhangelwa behloliwe ukuba yikuyini okuhluphayo emizimbeni yabo.

Odokotela badinga izikhali njalo ezitshiyeneyo ezinengi bezahlinza umuntu. Kuqakathekile ukuthi babelolwazi nxa bezazisebenzisa lezo zikhali.

Abantwana abanengi bahlutshwa ngumkhuhlane wamadlala; kuqakathekile ukuba behanjiswe esibhedlela kuseselesikhathi. Abantwana laba uthola bengasakwanisi ukudla lomzimba usutshisa okwamagama

Labo abafundela ukuba ngabomongikazi kumele babekwazi zonke izikhali abazidingayo ekuhlolweni komuntu kuqakathekile ukuba babekwazi lezo zikhali lokuba zisebenzani.

Ngensuku zalamuhla sokwagcwala ama computer, esikhathini esinengi odokotela bayasebenzisa ama computer ukuze benelise ukukhuluma labanye abantu lokhu kuyaphathisa ikakhulu ekufundiseni

Nxa umntwana esizwa ubuhlungu emazinyweni kuqakathekile ukuthi umzali amhambise kudokotela ayehlolwa ukuze bekhangele bebone ukuthi akula mazinyo yini abolileyo ukuze akhitshwe.

Izihlahla ziyimpilo, ziyanceda kakhulu. Imithi yesintu eminengi yenziwa ngazo lezo zihlahla. Kuqakathekile ukuba abantu bezilondoloze ukuze zingapheli.

Izihlahla ziyimpilo, Izihlahla ziletha imithi etshiyeneyo. Abantu bakudala babenatha izihlahla lezo lokho kwakusenza imizimba yabo iqine. Ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuba bezigcine kuhle izihlahla.

Zinengi izihlahla lezilimo eziqakathekileyo empilweni yabantu. Ezinengi zazo ziyimithi njalo ziyelapha izifo ezehlukeneyo. Kuqakathekile ukuba abantu bezilondoloze kuhle.

Izulu linile kakhulu lonyaka lokho kuyabongeka kakhulu ngoba izihlahla zihle zavuka khwatshu lalezo izihlahla eziyimithi ebantwini sezivukile lazo okuzancedisa abantu ukuze bethole imithi.

Imithi yesintu uyatholakala ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye ibuya iyizihlahla, eyinye ingamahlamvu, eyinye ibutshani. Kuqakathekile ukuthi abntu bebeyazi ukuze beyilondoloze.

Abantu abanengi sebelolwazi njalo sebeqakathekisa imithi yesintu. Ngakhoke uyathola sebehlanyela izihlahla ezibanikeza umuthi wesintu.

Imithi yesintu iqakathekile ngakho kuqakathekile ukuba abantu bebeyazi njalo ayilondoloze. Abantu abanengi abayazi ngakho bacina bebona ingani lukhula becine beyihlakulela phansi.

imithi yesintu minengi kakhulu kwakumele abadala beyibhale phansi kube lebhuku elitshengisa ukuba imithi ethize ilaphani kuqakathekile lokhu ukuze abantu beyilondoloze

Izihlahla ziyimpilo njalo ziqakathekile kakhulu. Abantu kumele benakekele izihlahla ngoba zingumuthi, njalo zibanikeza impilo. Kuqakathekile ukuthi abantu bezinakekele njalo bengaziqedi.

Kulezi insuku abantu abasayazi imithi eyayisetshenziswa kudala eqakathekileyo. Inengi labantu isiyithatha njengokhula. Uthola sebeyicentile kulokuba beyilondoloze ukuze ibancedise kusasa

imithi yesintu iyancedisa kakhulu iyalapha izifo eziyehlukeneyo ezinjengesifuba isisu ikhanda kuqakathekile ukubana silondoloze imithi yesintu ukuze ihlale incedisa abantu

Imithi yesintu iqakathekile njalo abantu kumele beyi londoloze. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu bebeyazi imithi yesintu bengasebenzisi iloba yini abayitholayo ngoba okunye asomithi kuya bulala.

Abantu kumele befundiswe njalo bebe lolwazi ngemithi yesintu. Bebekwazi njalo ukuba leyomithi iyelaphani. Lokhu kuzabancedisa ukuba balondoloze izihlahla kanye lemithi yesintu.

Kuqakathekile ukuba abantu badle ukudla okufana lebitrude lokhu kuyancedisa emzimbeni ngoba ibitrude ingumuthi emzimbeni womuntu iyangezelela igazi.

Abantu abanengi bayathanda ukunakekela imizimba yabo. Ngakho ke uyathola ezindlini bethenge amasepa kanye lamafutha okugcoba ayenza ijwabu labo lihlanzeke njalo libe lihle.

Abantu abagcina inwele ikakhulu abesifazana bathwala nzima benwaya amakhanda abo behlutshwa zikwethu kuqakathekile ukuba bageze amakhanda abo ngumuthi okuthiwa yi shampu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuba siyilondoloze. Kulezi insuku bayayenza ngawo amafutha okugcoba lawo mafutha ayenza umbala womuntu ube muhle kakhulu.

Kulezinsuku abantu abanengi sebethengisa imithi yesintu emikambo Kuqakathekile ukuba abantu bebeyazi leyo mithi lokuba unathwa kanjani bengakawuthengi ngoba bengathenga umuthi ongayisuwo bazathwala nzima

Uluju lalo lungumuthi luqakathekile kakhulu, luyalapha isifuba, ngakho-ke abantu kumele balusebenzise ngaso sonke isikhathi, njalo bahlale belalo.

Zinengi izihlahla ezincedisayo empilweni ezingumuthi. Kulesihlahla abathi ngesomganu. Siqakathekile kakhulu kubomama ngoba leso sihlahla bande ukusisebenzisa ukuze baqede ingubhane.

Abantu bakudala babethanda ukunatha imithi yesintu. Babekholelwa ukuba izihlahla yizo ezibapha impilo. Ngakho babehlala benatha imithi yesintu ngesikhathi sonke. Lokhu kwakusenza bengahlaselwa yimikhuhlane.

Izihlahla zingumuthi. Izihlahla ziyasinikeza umoya wokuphefumula omuhle. Izihlahla ziyasincedisa ikakhulu ukuthi sithole umthunzi. Ziyanceda kakhulu empilweni ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bezilondoloze.

Minengi imithi yesintu esiyaziyo. Kulemithi elapha isisu, kulemithi elapha inyongo, kulemithi elapha ikhand kkulemithi njalo elapha inyawo ezibuhlungu. Kuqakathekile ukuba abantu beyisebenzise.

Emikambo sokugcwele kakhulu abantu abathengisa imithi yesintu. Labo bantu ungabavakatshela bayakufundisa indlela yokusebenzisa lowo muthi eqondileyo.

Eminye imithi yakulezinsuku iyenziwa ngemithi yesintu. Kuqakathekile ukuba abantu bayilondoloze leyo mithi yesintu ukuze ihlale isebenza kuso sonke isikhathi.

Imithi yesintu iyaphuma laloba kungaphi emakhaya abanye bayayithanda beyilondoloze beyibeke kahle abanye bayayibona angani lukhula beyigecele phansi bengayisebenzisi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngakhoke abezempilakahle babona kufanele ukuba bayenze ngawo amatiye. Àbantu abanengi bayathanda ukunatha itiye, ngakho nxa sekuyitiye àbantu banatha lula.

Kuqakathekile ukuba abantu bezinakekekele imizimba yabo, ikakhulu imlomo yabo. Ngakho kulamafutha agcotshwayo emlonyeni ayenza umlomo uhlale uthambile ngaso sonke isikhathi.

I Alovera, iyasiza kakhulu abantu, iyenza ijwabu licwebezele okumangalisiyo ma ungayihlala uyigcoba kuso sonke isikhathi ijwabu lakho liyacwebezela

abadala bayayithanda imithi yesintu bayahlahla beyinatha nsuku zonke lokhu kuyabaqinisa imizimba yabo ngakho ke bathi kuqakatekile ukuba silondoloze izihlahla ukuze imithi leyo ingapheli

Kuqakathekile ukubana endlini abantu bengasweli imithi yesintu, Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ukuze abantu bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo ngakho ke abantu kabalondoloze leyo mithi ukuze beyisebenzise lakusasa.

Nxa ubulawa yisisu kumbe likhanda kumbe yinyongo , kuqakathekile ukubakwazi umithi omele uwunathe abanye njalo bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu layo iyancedisa kakhulu.

Kudala abantu babephila isikhathi eside. Ma sinanzelela babethanda ukunatha imithi yesiNtu. Limithi yayibancedisa kakhulu ekulwisaneni lemikhuhlane eminengi.

Imithi yesintu ibuya ngendlela ezehlukeneyo eyinye iyayenzwa ibeyimpuphu bayayigiga ibe yimpuphu bengayigiga ibe yimpuphu bazayidla beyifake elambazini ukuze idleke kahle.

Ungahamba emkambo uyathola imithi yesintu etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuba abantu beyevakatshela khona ukuze befunde njalo bebekwazi imithi yesintu bekwanise ukuwuthenga

Imithi yakulezi insuku iphuma kumithi yesintu, ngakho ke kuqakathekile ukuba abantu bebe yazi imithi yesintu, beyilondoloze, beyigcine ngendlela efaneleyo, ukuze kusasa ibe ilokhe isebenza futhi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo yelapha izifo ezinengi ebantwini. Kuqakathekile ukuba abantu bewunathe ngendlela eqondileyo laloba umubi bewunathe unjalo

Izihlahla ezinengi abantu bayazibona njengokhula. Ezinye abanye bazibona njengamaluba kanti zona zilusizo empilweni. Kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi imithi yesintu.

Izinto ezinengi eziyimvelo ziqakathekile, izihlahla ziqakathekile njalo. Kulemithi yesintu esiyithatha ezihlahleni kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze imvelo kanye lezihlahla.

Esikhathini esinengi abadala bayathatha amahlamvu ezihlahla bewachaye. Lokhu kwenza ukuthi bekwanise ukuwasebenzise ngesikhathi esizayo. Kuqakathekile ukuba abantu bebekwazi amahlamvu angumuthi.

Kuqakathekile ukuba abantu bazi kahle ngomithi yesintu , imithi yesintu iyaphathisa kakhulu njalo iluncedo ebantwini ngakho abantu kumele beyilondoloze njalo beyigcine kahle

esikhathini esinengi abantu basebenzisa ibhobola ekudleni abanye abalandaba lalo kodwa kuqakathekile ukuba abantu bebekwazi ukuba lingumuthi njalo liyancedisa emzimbeni

Imithi yesintu iyaphuma lalobakungaphi. Kuqakathekile ukuba abantu bebeyazi njalo beyilondoloze. Mabengayibona, beyibeke endaweni eqondileyo ukuze ibancedise kusasa.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iyakwaniseka ukugcinakala. Abantu abanengi bande ukuyiwomisa. Bengayiwomisa besebeyifaka emagabheni. Lokhu kuyenza beyisebenzise nxa sebefuna ukuyisebenzisa.

Kuyadingeka ukuba eminye imithi yesintu idinga ukuba igigwe ukuze isebenze kahle emuntwini yikho ke kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuba imithi yesintu isebenza njani.

minengi imithi eyesintu njalo ilapha izifo ezehlukeneyo abantu bakudala babengahambi ezibhedlela loba amkilinika ngoba babehlala benatha leyo mithi yesintu

Kulezinsuku abantu sebebona ukuqakatheka kwemithi yesintu sebekwazi njalo ukuthi beyidinge beyihlanyele ukuze ingapheli lokho kuyayilondoloza ukuze lakusasa ibekhona.

Kuqakathekile ukuthi abantu belondoloze imithi yesintu, njalo beyisenzise, ngoba okhokho bethu, yiyo ababeyisebenzisa ayayibayenza bethole imphilakahle.

Izihlahla ezinengi ziqakathekile njalo zilusizo ebantwini. Yizo eziyande ukwenza ngazo imithi yakulezi insuku eyesilungu. Kuqakathekile ukuba abantu bezilondoloze njalo bezigcine kuhle.

Izihlahla ezinengi ziyimpilo njalo zingumuthi Ziyancedisa kakhulu emzimbeni yethu .Kulezihlahla ezilapha isisu ,lezilapha inyongo lezilapha ikhanda. Kuqakathekile ukuthi abantu bezilondoloze .

Kuqakathekile ukuba abantu belondoloze njalo bagcine imithi yesiNtu ngoba ingaphela ayisoke iphinde itholakale futhi ngakho masilondoloze imithi yesiNtu ukuze kusasa ibelusizo futhi.

Imithi yesintu iminengi njalo iyehlukene ilapha isifo ezehlukeneyo emzimbeni kuqakathekile ukuba bantu beyilondoloze njalo beyincine kahle ukuze lakusasa ibeluncedo futhi.

kudala abantu babephila iminyaka eminengi isizatho kwakuyikuthi babesebenzisa imithi yesintu kubalulekile ukuba abantu balondoloze izihlahla ukuze bethole imithi yesintu

Abantu abanengi bayayithanda imithi yesintu. Abanye bayasebenzisa loba bengazi ukuthi iyelaphani. Kuqakathekile ukuba abantu bebeyazi imithi abayisebenzisayo lokuba elaphani.

isihlahla secela singumuthi oqhakathekileyo kakhulu umuthi oncedisa entweni ezinengi ikakhulu abafuna ukuyenza ijwabu lwabo libelihle bande ukusebenzisa lesosihlahla

kuqhakathekile ukuba abantu balondoloze imvelo ngoba yiyoesinikeza imithi esilaphayo ma singezwakahle ngakhoke abantu bengagamuli izihlahla bezicine kuhle

Kudala abantu babelapha izifo ezitshiyeneyo besebenzisa izithelo zeganga kanye lezihlahla. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu belondoloze izihlahla kanye lezithelo zeganga ngoba yikho lapha abathola khona impilo.

Imithi yesintu iqakathekile ngaso sonke isikhathi iyelapha izifo ezitshiyeneyo iyelapha isisu, iyelapha inyongo kanye leminye imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuba abantu belondoloze izihlahla